Omushohi w'ebyenyanja w'omushaija ayemereire omu bwato bwe naakurura ekitimba kukiiha omu nyanja arikukita omu bwato bwe harimu ekigongoro ahu arikuta ekitimba ekyo

Ebishushani by'obunyakare birimu nk'entebe emikyeka obumeeza, obutebe ebikozirwe engaro, ebibaizirwe eby'omu nju.

Omushaija ayemereire haihi n'amaizi g'omugyera ahagati yaagwo ah'eibaare kandi akwaitse ekiti, ekyemereize kirikureeba omu maizi

Omushaija ariyo naazanisa obuti bw'ebyemizaano obuti bushatu arikubujuguta omu mwanya kandi hataine kakuragara. Nabuzaanisa, nabuzaanisa aguma naabunaga ahaiguru n'ahansi kwonka tihaine akakuza ahansi omu buti bushatu.

Abashohi b'abatsigazi bari aha mwaro guriho omushenyi abandi bari omu maizi baine amarobo nyamwingi barikuronda ebyenyanja haza bakwitse obudeeya bw'okubikwatiramu

Omukazi ahingire omu musiri gwe nefurogo omusiri gw'emboga kandi arikugwombera kugwihamu omwata.

Ebijuma birimu amapapaari, ebyozi, ebiyooni, eshenda, enyaanya, enanansi, n'ebindi ebijuma bishazashazire buri kimwe kiri omu, omu kashengye akabyo bitegyerezeibwe okuteekwa.

Amaizi g'omugyera gakuraba omu mpanga ibiri zikwatanairwe emigongo. Kandi omu mpanga ezo omu nkugu y'amaizi harimu amaju agu abantu bakutuuramu.

Omushaija ashutami ahari bodaboda ayekoreire ebiti by'ekitanda ky'okubyamaho. Omu muhanda aha rubaju rw'enguuto n'aha buseeri hari omuri Ntungamo. Hariho ebizimbe bibiri, ekimwe kikurarwamu abantu n'ahi abantu bakunywera omu baara. Haza omu maisho gaaho, gegyo ebaara hariho emotoka ibiri n'abantu bemereireho.

Obutebe by'okushutamo eshekuro, ebyeyerezo aha rubaju rw'omuhanda barikubiguza omu maisho g'eduuka

Omushuubuzi w'emere erikuriibwa erimu ebitakuri ari omumudaara aharubaju rw'omuhanda abyaami aha rubaju rwemishuburo ye y'ebitakuri nana ondiijo omushuubuzi w'ebiyuuni omuri aharuguru ashutami aha katebe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

Omushaija omwe ari omu ryato ahagati y'amaizi g'enyanja mpango eryaato ry'emereire haza birikureeba omu maizi ahansi.

Enjoki eri aha kimuri erikuronda ekikukora obwoki kandi eteiremu omunwa gwayo n'amaguru gakwatsire aha kimuri erikuronda ekikukora obwoki omu kimuri ekyo.

Abashaija bashatu bakumiriire ente omurugo ruzitiriize ebiti ezimwe zikuguruka ahaiguru baheza kuzikwata amahembe Kandi bazitinire zagizire isharo

Enjoki eyinami omu kimuri ahagati eriyo nekinyunyuta kwihamu ekirikukora obwoki Kandi etiiremu amaguru gaayo goona n'omunwa gwayo gwona